Omusajja ayimiridde ali mu ssaati ya mikono miwanvu ey'ebikuubo, omusajja akutte eppaapaali eryengedde naye nga lisaleko ku mutwe, eppaapaali kibala era nga kiwoomera nnyo abantu abakulu ate era n'abaana abato.

Emmwanyi nga ziri ku bulimba wabula emmwanyi zino nga zikyali mbisi. Akalimba akamu kaliko emmwanyi nnyingi wabula ate obulimba obulala obumu buliko ate obulala tekuli; emmwanyi ziri ku bikoola ebya kiragala.

Omusajja ng'ali ku kyalaani atunga, alina akakomo ku mukono, kuliko olugoye oluddugavu oluli ku kyalaani lw'atunga nga n'olukoba olweru lw'apimisa luli ku lugoye, nga waliwo n'engoye endala bbiri, waliwo olulimu ebimyufu n'olwa kyenvu, waliwo n'olwa bbulu eziri ku mabbali.

Oluguudo olwa kkoolaasi olw'ekika kya highway olukole obulungi. Oluguudo luno luyisiza sayidi ne sayidi, eriyo emmotoka ezitambula, ng'era eriyo n'ebizimbe emabbali w'ekkubo.

Omwana ali mu Tshirt eya kyenvu ng'eriko ebya kiragala n'empale eya kiragala asamba mupiira, omweru omwekulungirivu, naye ng'omwana ono alabika ng'omuwala.

Ennimiro eriko akatimba ng'ennimiro eno eriko ebirime ebya kiragala ebirandiziddwa ne ggoozi era kiteeberezeka nti bulabika butunda, kuba obutunda bwe batera okulandiza mu nnandiza bw'eti.

Ensolo nga ziri mu kkuumiro ly'ebisolo. Ekkuumiro lino lirimu omuddo ogwa kiragala n'emiti ng'ensolo zino ziwerako naye nga kizibu okwawula nti eno zino nsolo gundi oba eno nsolo gundi. Mulimu n'obuti obulala obukalu wano ng'akamu kayimiridde ate akalala kamenyese kakutamye.